Loori n nya sarati ka di nyee kuli saɣim saɣim zaasa ka salo kana n ti ʒaya lihiri sarati maa ni niŋ shem sheba kuli zaŋla tangalimihi n kpa bɛ tiba m booni tiri niriba lahabali.

Anfooni ŋɔ wuhiri la piibupiibu dali salo mpɛ foli n chɛni ni na ti niŋdi piibupiibu piibupiibu adaka nima maa diba ayi n zaya ka salo bini pun piigi ni bini na zɛya ni bi piigi ka bi mi zɛya lihiri a.

shɛba n-laɣim be bɔlli paaki ni ka bɛ zaŋ bɔlli maa n-sɔŋ paaki maa sunsuuni ka paɣa so yaagi o gbali ni o ŋme bɔlli maa ka bɛ pe n-gili o ka dabba ban nyaaŋga maa gbubi bɛ nuchɛbansi n-ŋmaari o foto

Anfooni ŋo ni nyɛla wo woriba dabba n zaŋ dala ŋmabi bi naba ni n ŋmɛra ka paɣasari bili ʒɛya n wori waa maa ka naan chɛ ban ʒɛ dali ŋmɛribi maa nyaanga n gbubi fiɛnsi ni dawulɛ nima

Anfooni gba nyɛla piibupiibu dabisili dali ka niriba pɛ fole n chɛni ti niŋdi piibupiibu maa ninvuɣi yino bɛla adaka ni ni o dihi o ni bori so ka silimiin doo mini gbaŋ sabila biba ayi bini yi tiŋ duya ka ni biti lihi piibupiibu maa ni zɛ bi yɛanga piibupiibu karachi nima maa yela gɔɣi nuɣiso n pa .

Kpɛ ŋɔ nyɛla yaakooro nima ka bi pɛ foli zɛya n guhiri ni bi zaŋ lɔra na nti baa ba bi pɛla foli maa buta zuɣu paɣaba ni dabba zaa nlaɣim zɛya nti pahi bihi.

Bi dibi bila n bɛ anfooni ŋɔ ni o zaŋla daligi n ŋmabi o naba ni ka ŋmɛri li ka bihi ni paɣi ninkura pɛ n gili o n lihiri o ni mŋɛri li shɛm bihi maa shɛb zɛla kpaŋa ha ka paɣa so zɛ o yɛanga.

Kpɛ ŋo nyɛla boori ni ka bi ku panpa niɛma kohara ka katawiya bihi ku to n gili bi koharila kpakpa nima ka loori garita ka jiranbiisa nim ku piɛ n gili

Paỿa n-ziya n-chimda achomo oyaarila achomo maa pan puuni, pan cheli puuni on chimdili maa ka gaỿli zeya ka pebil zeya kooi yaari achomo maa ninda ka baỿba ayi ni bihaa yi zi nyaanga varandani ha.